Salo m boŋɔ salo maa nyɛla ban galisi ka ka mori be dinni ka so nyaɣi baaji ka vori sheli ka bia be nyaanga ka ye liiga sabinli ka pili zipiligu ka so zaŋ bodua piɛlli m pobi o zuɣu ka nyaɣi baaji sabinli ka paɣa ye liiga sabinli ka piri namda piɛlli.